Worooni noo birxichi odoo yamamantanota ikite leeltano odootewini afinemori maati isi odoo coyirano manchi hiitoho odoono yaa mayaate odoo uyitano horo buuxisisatonke inke afa hasinemo.

worooni noo birxichi giwirinna yaamame afamanoha ikke leellanno giwirinnu aanno horo maatiro seekine buuxa hasiissanonke giwrinunni afi'neemorichi qoleno maatiro buunxeemo giwirinnu hitoo horo aanoro kula dandaato

Worooni noo birxichu mininna dubbu saada yaanohunni afame leellano, mininna dubbu saada yine lamewa beehame heerano, mini giddonna dubbu giddo heedhano saada babbaxxinotta ikkite leelittano ,mini giddo heedhanoti mannaho horo uyittanote.

worooni noo birxichi ijaara yee afamannoha ikkereena ijaara hiitooni lonsanni ijaaru hitooho ijaara loosanno manchi hitooho ijaaru aano horono seekine afa hasiissanonkehura ati ijaara loonsanni gara kula dandaatonke

worooni noo birxichi looso yaamamme afamanohura loosoho yaa isi mayaate looso hitoo garinni loosa dandiinanni loosu aano kaa'lo maati loosu aano horo afa dandaato kulano dadaattonke loosunni afi'neemorichi maatiro kulattonke.

worooni noo birxichi hayyonna bude yaamame afamannoha ikke leellanno hayyonna bude yineemo woyiite hitoo garinni ati hayyo coyiidhe egenootto qolenno bude coyii'nanni gara rosa hasiisahe hayyo uyiitanno horo maati

Worooni noo birxichi sicconna badooshe yaa afame leellano, sicconna badooshe yineemmo woyte hiittoho isi, isi siccu badooshinsano maati, qole xaadano gari hiittonitiro seekkine buuxa hasiisanonke, siccoho loosse.

Woroonni noo birxichi agatto yaamame leellanno agattote yaa isi mayyaate agatto angeenna mayi horo uyitanno agattotewiinni afi'neemmo eo hiittoote agatto ati agge egennootto agatto aga dandaatto

Worooni noo birxichi bununa sagalete yaamame afame leellano, bunu minenna sagalete nine noo xaadoshinna no badooshi maa ikke leellanoro seekkine buuxa hasiisanonke, horonsano maatiro seekkine affa hasiisanonke yaate.

Worooni noo birxichi elekitironkise yaamame afame leellano elekitironkise hiitto garinni loonsanni, elekitironkise ise yaa mayyate, elekitironkisete eano horo seekkine buuxa hasiisanonke yaate.

Woroonni noo birxichi daddalo yee afame leellano daddalo hiitto garinni dadda'la dandiinanniro egena hasiisanonke daddalo daddalinenna hiitto eo aanorono affa hasiisanonke daddolo ati horonsidhe egenootto mayi garinni?

Worooni noo birxichi ama'no yaamame afamano ama'no hiitto garinni ama'na dandiinani seekkine buuxa hasiisanonke ama'no ama'ninenna mayi horo uyittanoro affa hasiisanonke.

Worooni noo birxichi hodhishsha yamame afame leellano hodhishsha hiitto garini hodhissa dandiinanni, hodhishshunni affi'neemmorichi maati, hoshishshu qoleno hiitto horo aanoro seekkine buuxa hasiisanonke hodhishshu eo aanoha ikke leellano.

Woronni no birixichi seesa yamame afame lelano seesa hitto garinni seesa dandinaniro afa hasisanonke seesu ana no hooro isi matti seesa seese egenoto seesunni afinaniri isi matiro buxa hasisanonke

Worooni leelano afamanno dadaloho yinani dadalu dadalo dadalineena mayi horo anoro horo seekine afa hasisanonke manchi beetira dadalu lowo aanoha ike afamano dadaluni lowo horo aa afineemo

woroonni noo birxxichi booharranni mereeshsha yee afame leellanno booharranni mereershsha yinannihu hiitooho booharranni mereersha booharte egennooto booharate mereero noo yoo hiitootero seekkine buuxa hasiissannonke